Ŋɛgba, nuɖuɖu le eme, ablazo ɖaɖa, koklozi le efi, tuna le atadi eme. Atadi ɖe hɛ wo, woƒo ame dzɛ ƒo ɖe eɖzi. Wokplɔa dzi woɖo nu ɖe edzi. Enu, enu tata le eme dzɛ ɖe.

Ame evee, ɖevi le ta fia, ɖeka ɖɔ, ekemi le ta la fia la, eɖɔ kuku, e..gbe mumuitɔ, nɔnɔmetata ɖewoe he le fi le, wobɔ nɔ zikpui dzi, fan tsɛ wo gbɔ le eya ƒom na wee.

Tɔsisi ɖe yi le fii. Tɔsisia le sisi. Akro ɖewo le fi mi. Tɔdziŋuwo tsɛwo lee. Tɔdziŋuwo penti ɖewoɖe. E ɖewo gɔme tsɛ wɔ blak, ɖewo tsɛ wɔ ʋeɛ ɖe. Eɖewo wɔ ɛ edzẽ ɖe. Ati ɖewo le fi mi. Aŋugba mumu.

Ɖevi ɖewoe nye ya kɔ agba va yina. Wota kentevɔwoe. Wodzrawo ɖo faiŋ wova yina. Wodo dzonuwo ɖe kɔme. Eɖewo wota avɔwo grini kple etɔewo. Wova yina. Amewo le woƒe megbewo nyɔɔ wova yiɛ

Ɖevie, edo afɔkpa, afɔkpa, afɔkpa la nu wɔ rɛd, egbelɔnu le gbɔ, eŋuwo le gbɔ tatata, eŋuwo, dziƒoxɔwo, le fi mi woe, … enu vovovowo le fi mi wɔe.

Ame aɖe lé kapu ɖe asi abe tii le eme, abe agbe gbadze le fi le kaki le dzi, bibolu le woaxa le fi, koins wo le anyigba le fi lee ee… potu ɖe le fi gbewo le eme.

Tɔsisi ɖe le afia akro le dzi. Akro ɖeka me, ame eve le eme. Kusi le eme. Akro Evelia tsɛ me ame etɔ̃ le eme. Kusi le eya tsɛ me. Ati ɖewo le fia aŋgba mumuwo le edzi.

Me ɖewo yi tɔ ɖe fii lee yiŋ. Eɖewo ɖɔɔ kuku, eɖewo bla taa, eɖee kpa vi ɖe mɛ ekɔ ɖo ʋe kɔkpa vi ɖe mee. Eɖe do awu ʋi. Eɖe do awu ʋi kple yibɔɔ. Eɖe do awu dzẽẽ. Eɖe atii mumuiŋ ɖewo le fia. Atiwo le woƒe fi ma zã.

Ame ɖe tɔ ɖe efi le edo awu red kple e.. yellow, eɖɔ kuku yellow kple black, edo fɔkpa dzɛ̃ elé bagi dzɛ̃ ɖe asi kreti ɖe le fi aha le eme atukpa ƒuƒlu tse le eme, ekplɔ dzi atukpa ƒuƒlu.

Gbe..eŋu ɖe mi kpɔ afɔku le fi le, nuwo petewo tɔtɔ, ame ɖewo ame ɖe ame eve ɖe hi le fii ɖeka ɖɔ kuku ɖeka trɔ megbe do nɔvie, xexea me katã wɔ basaa ewɔ ʋi ɖe ɖo kuku.

Ame ene ɖe hi le fi le, wole koko, wole nu wɔ le agba me, wole ŋɖe ha le agba me, ɖeka kɔe ɖe ŋuto, ɖeka wɔe kɔ le fiafia ɖeka tse woa si le agbe la me, ɖeka kɔ edo avɔ ee.. mumui ekɔ ɖewo de me.

Ame ɖewo Yi kle asime le afii. Ame ɖeka kɔ xexi kɔ bu ta. Ame ɖe tse va enuƒleƒe doa wu dzi ekɔ enu gbɛnu yi ɖe kɔ bla eta. ele gbɛ ɖe asi. bɔkiti le gbɔ. Tomatosi le fi mi, kabadzi le fi mi.

Ɖeviwo le bɔlu ƒom. Wo sŋbɔ le bɔlu kplɔe ɖo eɖowo dɔawu yibɔ, eɖewo do awu dzi, eɖewo do awɔ mumu, eɖewo wole dzime kpo, wole du sii, eɖewo do afɔkpa, eɖe medo afɔkpa wo pɛtɛ wole du si eye gbewo le fi mie.

Nyɔnu eve ɖewo ke he tɔ ɖe fii, le ka ɖe gbɔe, wokɔ awu etɔ̃ ɖewo kɔ da ɖe ekaa dzi, koklo le wo gbɔ, agba le wo gbɔ, aŋgba mumuwo le fi mie, awu he nyɔnuwo doe, wokɔe yi dzi me kekeke woƒe atagbawo petepete tsi anyi.

Nuɖaƒe nye yee ameɖewo bɔnɔ zikpui dzi. Meɖewo lea atitre. Nyɔnu ɖe kɔ vi kpa eɖe doa wu ʋi he kɔa vɔ mumu kɔ da ɖe gɔme. Atadi le fi mea. Abladzo ɖiɖi exɔ le fi mea.

Ɖevi ɖee mi kɔ kusi ɖe ta. Wɔtamelɔ̃n le kusie me. Elé ŋuwo taya ɖe asi, ɛɛ egbe, agbɛ ɖe le egbɔ. Ame ɖe tsɛ tɔ ɖe fi mii ɖaa. Edo awu ʋee. Eɖe tsɛ do awu dzẽe. Nyɔnu ɖee mi. Ekpa vii. Esɔ nuu yibɔɔ ɖaa si.

Ame aɖewo le ʋe ɖum le afi. Wota kentevɔ, ame aɖewo do awu blu, wole ʋe ɖum gake womedo afɔkpa o. Wodo dzonu ɖe kɔme. Ame aɖe kɔ nu bla ta, ame aɖe tsɛ lé wo ɖa ɖe ta.

Ame etɔ ɖewo ke le fi. Wo ƒete do awu blu. Wole nunyam, ame eve le nu nyam, ɖeka le egbɔ ka abɔ me. Enu dzɛ ɖe le egbɔ ya wo bubɔnɔ agba me. Exɔ eve ɖe le fimi, wokɔ be kɔ gba xɔ. ŋu dade le nu, ati le fimi. Ati mumu woe kple…………

Nyɔnu ɖe bɔbɔ nɔ xɔ ɖe xa eye edo kropɔtu gaze le edzi. Agba le egbɔ. Enugo ɖe le ekplɔ̃a gɔme. ekplɔ̃a dzi agbɛgbadza le edzi. Gatsi le edzi. Nugovi ɖe wòkɔ le tsi ku ele edzi. Edo awu grini kple yɛlo.

Ame eve ɖe le fi, ŋutsu kple nyɔnu. Nyɔnua lé kpezigakpo ɖe asi. Kpe gãwo le woƒe megbe ɖaa. Ŋutsu ɖɔ kuku yibɔ. Nyɔnua ɖo awu ʋi, dzɛ̃ le wo kɔme. Blu le wo afɔ dzi.

Meɖowo yi le fi wole nu fia woe, wobɔnɔ kplɔa ŋu, kɔmpiuta le wo gbɔ, kaƒomɔe le wo gbɔ, meɖowo lé pɛ.. nuŋlɔti ɖe asi, wodo awu vovovowoe, rɛd le mee, blu le mee.

Nuɖuɖu ɖe ke le fi le agba me fie, abladzo, peya, koklozi, atadi, atadi me ne èkpɔe abe aguzii, alo koklozi ye wokɔ wɔe. Tomatos le mee.

Ame etɔ ɖe tɔ ɖe afi va ku sika. Woku vɔ wodo awu yellow kple pink. Woku sika la le fi wole trɔ ku ɖe nu me. Abladzoti ɖewo le fi me. Agɔnɛ ti ɖewo.

Ŋutsu ɖe yi le moto dzia, elé…